Munhandare yekutambira bhora mune vakomana nevarume vakamira vakaita denderedzwa. Vamwe vakapfeka zvitema zvine zvichena. Vamwe vakapfeka zvegirini.

Imbwa ine ruvara rutema pamusana nemudumbu makatsvukuruka, yakaisiwa cheni muhuro inoratidza kuti yakasungirirwa.

Vanhu vakawanda vari kufamba vachipesana panzvimbo yekutengesera, pane murume ari kusunda chingoro, pane mukadzi akabereka mwana.

Musango hombe rine huswa hurefu hwakasvibira mune mbada ine makwapa matema uye yakashama muromo. Ine mazino machena nenzeve dzakamira.

Panzvimbo yekutengesera, pane vanhu vakawanda. Pane murume akagara pachituro chine makumbo esimbi. Pane chingoro chakarongedzerwa zvokutengesa.

Mugwagwa wetara. Parutivi pane mashedhi. Pane vanhu vari kutengesa. Vamwe vakagara vamwe vakamira uyewo parikuoneka matanda emagetsi.

Tsanga dzinowanza kuwanikwa parutivi kana kuti murwizi. Dzine mashizha akasvibira nemamwe akaoma . Tsanga idzi irefu uye dziri nhete.

Sango hombe rine miti yakasvibira ine mashizha. Kune miti yemhiwa isina mashizha uye kune muti womuGonde-konde.

Nzvimbo inoratidza kuva mukati mechitoro. Pane mabhasikiti akaiswa michero yakasiyana siyana. Pane maepuro pane marangisi uye pakaiswa zvipepa zvakayorwa mitengo.

Mvura yakachena irikuratidza kuti iri padziva rakadzika. Pamusoro pemvura pane masora ane mashizha akasvibira nemamwe akaoma.

Dendere reshiri rakavakwa nemahuswa akaoma. Riri pabazi romuti une mashizha akasvibira. Padendere iri pane shiri yakamhara.

Panzvimbo ine zvitoro zvakawanda, pane vanhu vakawanda vamwe vakamira, vamwe vari kufamba .Pane murume ari kusunda chingoro chitsvuku.

Panzvimbo inosangana migwagwa yetara. Pane motikari yakamira chena yakamirira kuti dzimwe dzipfuure, uye pane marara ezvi gubhu, pane sora rakawoma.

Nzvimbo inoratidza kuva pakati pesango. Pane tsoko dziri pasi uye dzakawanda. Pane miti mirefu ine mashizha akasvibira.

Munhandare yekutambira bhora. Mune vakomana vakapfeka hembe dzekutambisa bhora neruvara rwakasvibira neruchena. Vakamira vakaisa maoko mudenga pamwechete.

Sora rakareba rine mashizha mamwe akagondama uye rine pamwe pakaoma . Nechekumberi kune nzira inopfuura nepakati pesora iri hombe

Munda une zvirimwa zvakasvibira. Mune tarakita tsvuku ine mavhiri mahombe. Mutarakita mune munhu.

Panzvimbo yekutengesera pane vanhu vakawanda vari kufamba vachipesana. Pana mai vakabereka mwana, pane mukadzi akabata mapurasitiki ane majigisi.

Vanhu wakawanda vari kufamba pamberi pezvitoro. Pane varume vakapfeka mahovhorosi ane ruvara rwegirini. Vakaisa mamasiki pamuromo.

Muchero wemasitirobheri wakagadzikwa wakaisa zvivuno kurutivi rumwechete, ose masitirobheri ane zvinhenhe zvegirini rimwechete ndiro rakatsvuka muviri wese.

Motikari dzakawanda dzirikufamba mumugwagwa wetara. Parutivi pemugwagwa, pane kamuti Kane mashizha akasvibirira. Pane sora rakaoma.

Mugwagwa une ivhu jena uri pamberi pekirabhu iri kuvakwa, nechekumberi pane mota ine ruvara rwesirivha yakamira paimba yakapurasitiwa ine marata.

Bhazi rakapendwa neruvara ruchena uye rine madodzi dodzi matsvuku parutivi paro nepamwe pacho pakapendwa ne waiti uye rakanyorwa nezvitsvuku kunzi "Tours".

Panzvimbo yekutengesera pane ma shedhi akapfirirwa nemarata, uye panemugwagwa unopinda nepakati. Pane Masagi akawaridzwa.

Panzvimbo inomira mabhazi, pane mabhazi akawanda. Panavanhu vakawanda varikufamba vachipesana. Panemashedhi ekugara vanhu vakamirira mabhazi.

Nzvimbo inoratidza kuti musango hombe. Mune miti yakasiyana-siyana. Imwe miti ine mashizha akasvibira, imwe miti inemashizha akacheneruka.

Mapurasitiki matema akawanda ane mavhu akasvibira. Mukati mema purasitiki aya makadyarwa maruva. Mamwe maruva acho atumbuka.

Panzvimbo ine dzimba dzakawanda . Dzakapfirirwa nemarata. Dzimwe dzakakomberedzwa newaya. Panechimunda chinemashanga echibage akaoma.

Mugwagwa wetara. Parutivi pane nzvimbo inogadzirwa matombo okuisa pamakuva. Nzvimbo iyi yakakomberedzwa nehwaya.

Panzvimbo ine zvitoro zvakawanda pane varume vaviri vakamira vakatarisa mavhiri akaita kudurikidzaniswa, pane mushini unopombera mavhiri emotokari.

Mukati meimba mune zvinhu zvinoshandiswa nevanhu vakaremara. Pane hwiricheya uye madondoro. Imba iyi ine fafitera hombe rine masimbi.

Mugwagwa we tara, mumugwagwa mune marara, necheparutivi pane Imba hombe ine ruvara rwe kirimu ne namafafitera mahombe uye yakakomberedzwa ne waya.

Mushina une ruvara rweyero. Mushina uyu unoshandiswa kugadzira mugwagwa. Une pamusoro patema.

Miti mihombe ine mapazi akawanda. Mapazi aya ane mashizha akasvibira ane ruvara rwegirini.

Panzvimbo ine zvitoro zvakawanda. Pane chitoro chine mukowa wakashama. Mukati macho muri kuonekwa zvinhu zvitsvuku. Pamberi pane mukadzi akabata bheke akaisa pabendekete.

Imba ineruvara gweyero yakapfirirwa nemarata inefafitera hombe uye yakakomberedzwa nemudhuri wedhurahoro pamberi pane maruva akasvibira.

Mumugwagwa wetara wakafara zvikuru. Mune motokari irikufamba ine ruvara rwebhuruu nemavhiri matema. Nechekurutivi kune mudhuri wakavakwa zvemunhurikidzwa une mafafitera akawanda.

Dutavanhu ririkufamba mumugwagwa wetara. Rine ruvara gwegirini neruchena kumberi. Rakanyorwa nezvichena padumbu.

Nzvimbo inoratidza kuva pamapeto edhamhu. Pane jecha rinoratidza kuva rakanyorova. Pane varume vakapfeka magemenzi ,uye vakaisa chikafu pamucheka une ruvara rwebhuru.

Mukati meimba mune uriri hwakasvibira uye mutaro weyero. Pane makabhadhi ane ruvara rwebhurawuni ane zvekuzvuva zvine mubato wesimbi.

Mbudzi dzakawanda dzinoratidza kuti dziri mukati meruzhowa wewaya. Mbudzi idzi chena neimwewo tema dziri kufura sora rakasvibira.

Zvibhodhoro zvidiki zvishanu zvakagara pauriri hwakasvibira. Zvine mivharo mitsvuku uye zvine mapepa pamatumbu akanyorwa.

Mugwagwa wetara wakafara, parutivi pane miti yakasvibira uye inemapazi akawanda muzasi mune sora rakasvibira uye rakachekererwa.

Munhandare yekutambira bhora mune huswa hwakasvibira uye hwakachekererwa zvakaenzana. Mune varume vaviri vakamira vakafuratirana.

Nzvimbo inoratidza kuva mudhorobha. Pane mudhuri wakavakwa zvemunhurikidzwa wakareba kuenda mudenga. Muzasi mune vanhu varikufamba uye motikari dzakamira.

Nzvimbo inoratidza kuva pakati pesango. Pane muti wemuhwa une mashizha madiki akasvibira uye nemihwa michena. Pasi pemuti pane huswa hwakaoma.

Motikari yerudzi rwerori. Ine ruvara ruchena nemavhiri matema. Yakamira panzvimbo ine sora uye pane ivhu jena.

Zvinyorwa zvine ruvara rutema zvimwe zvine ruvara rwegirinhi. Zviripamusoro zvakanyorwa nemavara makuru. Zvegirini zvakanyorwa nemavara madiki uye zvitema zviri muzasi zvakanyorwa zvekare nemavara madiki.

hwaya yakakomberedza musha , mukati mewaya murikuonekwa chirugu chakavakwa chakaitwa mudurukidzwa nemapuranga chikapfurirwa nemarata

Nzvimbo inoratidza kuti isango hombe. Mune sora rakasvibira. Rimwe ihombe rimwe idiki. Rimwe rina mashizha mahombe rimwe rine mashizha madiki.

Nhandare yokutambira bhora. Mune huswa hwakachekererwa zvakaenzana hunoyevedza. Huswa uhu hune ruvara rwakasvibira. Mune vanhu varikutamba bhora.

Maruva akatanda ane mashizha madiki ane ruvara rwegirinhi. Maruva aya akatanda ari pawaya yakakomberedza musha.

Panzvimbo yokutengesera pane vanhu vakawanda. Vamwe vakamira vamwe vakagara. Nechemberi kuri kuonekwa mudhuri wakavakwa zvemunhurikidzwa.

Shiri mbiri dzakamhara pabazi remuti une mashizha akasvibira. Shiri idzi dzina mapesu marefu, matema nematumbu machena, nemiromo yakatesva.

panzvimbo iri mudhorobha pane vanhu vari kufamba vachipesana, pane mukomana akaisa bheke rine ruvara gwegirini pabendekete uye akapfeka kepusi.

Chikwangwani chinowanikwa parutivi rwomugwagwa. Chine ruvara rweyero. Chiri panzvimbo inorasirwa marara. Pane mabhodhoro, mapepa nemapurasitiki uye pane sora rakaoma.

Musikana akamira parutivi pemugwagwa wetara. Kumashure kwake kune misasa yekutengesera yakapfurirwa nemapurasitiki rwebhureki.

Maruva akadzvarwa paivhu dzvuku. Maruva aya ane mashizha ane ruvara rwegirini mamwe akasvibira mashizha mamwe akatsvukuruka. Maruva aya atumbuka.

Varume vanokwana kuita vana vari padare. Pana mambo akapfeka gemenzi dzvuku uye kumashure kwavo kune miti yakawanda ine mapazi akawanda nemashizha akasvibira.

Nzvimbo inoratidza kuva pakati pesango. Pane miti inemashizha madoko. Pane makonje uye pasi panesora rakaoma.

Bhinzi dzakawanda dziri murusero. Bhinzi idzi dzineruvara ruchena. Dzine mabhara mabhara matsvuku uye hadzina kuzadza rusero

Nzvimbo inoratidza kuva pakati pedhorobha. Pane vanhu vakawanda vakamira. Pane imba yakavakwa zvemunhurikidzwa yakareba kuyenda mudenga.

Chitoro chakanamirwa mifananidzo yevanhu. Pamberi pane mugwagwa, kumashure kune miti yakasvibira mirefu

Ndiro chena ye bhonzo. Mukati mendiro mune sadza rakasvibira. Parutivi pesadza pane nyama yakabikwa zvakanaka.

Nyama yehuku yakabikwa zvokukangwa yakatsvukira. Iri parutivi pesadza. Pamusoro penyama pane mhiripiri ine ruvara rwakasvibira.

Murume nemukadzi vakapfeka zvichena. Murume akasimudza tsvimbo, mukadzi akabata pachipfuva. Mukadzi akasunga dhugu jena.

Panzvimbo yekutengesera pane vanhu vakawanda. Vamwe vakagara vamwe vakamira. Kumashure kune mudhuri mutsvuku une marata ane ruvara rwebhuruu.

Tsoka yemunhu yakatsika mucheka muchena. Parutivi pane bheke rakazara mari uye rakaiswa mwise yemombe pamusoro pemari iyi.

Nzvimbo yekurasira marara. Yakazara mapurasitiki mapepa. Parutivi pane vanhu vakawanda vari kufamba. Pane kombi yakamira parutivi.

Parutivi pomugwagwa wetara pane musika wokutengesa hembe. Pane hembe dzakarembedzwa dzakaiswa pamaya. Pane muti wakarembera.

Imba hombe yakapfuurirwa nemarata matsvuku. Yakakomberedzwa nejuraworo rine gedhi remasimbi.

Tsanga dzakasvibira dzine mashizha anobaya. Nechekumberi kurikuwonekwa sora rine mashizha akasvibira nemamwe akaoma. Sora iri rinowanza kumera pamusoro pemvura.

Mbeva ine ruvara rwegireyi iri kuratidza kuva iri kubuda mumwena. Panzvimbo ine mwena uyu pane ivhu rakachenuruka.

Nzvimbo ine dzimba dzakawanda wanda pane mugwagwa usina tara une ivhu jenya uye pane sora nepamwe pakapiswa.

Poto ine ruvara rutema, yakagara patafura ine ruvara rutema. Mukati mepoto mune nyama yemombe yakabikwa zvakanaka ine muto mutsvuku.

Chibhagani chakanyorwa neruvara rutema. Chine zvidhina zvitsvuku muzasi. Uye chakazara mazinga echando . Kurikuonekwa miti inemapazi akawanda.

Nzvimbo inoratidza kuva pakati pesango. Pane mbizi ina , panefurira denga mbiri , uye pane sora hombe rakaoma.

Chimunda chinemashanga echibage akaoma nechekumberi kunemiti mirefu yemipuranga uye kunedzimba dzirikuoneka.

Panzvimbo inemaruva akawanda. Akaiswa mumapurasiti matema. Uye aine ivhu rakasvibira mukati. Mune maruva anemashizha akasvibira uye akatumbuka.

Miti yemibhanana yakawanda iriparutivi penzvimbo inorasirwa marara. Pane mapurasitiku pane mapepa uye panesora rakaoma.

Nzvimbo inemiti yakawanda. Pane mudhuri weruzhowa vakavakwa nezvidhina zvitsvuku. Uye pane sora rakaoma nemarara akaunganidzwa.

Madzimayi akawanda anoratidzikakuva arikuimba. Madzimayi aya akasunga madhuku machena mumusoro. Pane mamwe madzimai akagara pasi.

Nzvimbo inoratidza kuti yakakomberedzwa nemudhuri wezvidhinha. Ine miti mirefu ine mapazi akawanda. Ine mashizha akasvibira.

Muti wakareba kuenda mudenga. Une mashizha akasvibira. Parutivi pane waya yakakomberedza chivakwa chine marata matsvuku.

Mudhuri une ruvara rwepingi, pamudhuri uyu pane mukadzi akazembera uye pane vanhu vari kufamba. Mukadzi akabata bheke.

Changana bhegi rine ruvara rwegirini nemakwapa eyero. Rine zipi chena yakavhurika uye mukati muri kuonekwa mari.

Mumvuri wemunhu arikuratidza kuti arikufamba munzira. Parutivi pane mashanga echibage akaoma. Parikuonekwawo dombo riri pasi pebazi remuti.

Panzvimbo ine zvivakawa zvakanda pane miti yakawanda ine mashizha akasvibira. Kune umwewo muti une mashizha mazhinji akatsvukuruka anoratidza kuti akaoma.

Ivhu rakasvibira rine rubwe rakaomarara, rimwe rinoratidza kuva jecha rimwe rinoratidza kuva rechuru.

Panzvimbo iri pakati pedhorobha pane motokari dzakamira parutivi pomugwagwa, motokari idzi dzakatarisana nezvitoro zvakawanda uye vanhu vari kufamba.

Nzvimbo inotaridza kuti parutivi perukova. Pane tsanga refu dzakasvibira. Pane nhokwe dzakasvibira uye rimwe sora rakaoma.

Motikari dzakawanda dziri kufamba dzakatarisa rutivi rumwe chete. Motikari idzi dziri kufamba mumugwagwa wetara.

Panzvimbo iripakati pedhorobha . Pane midhuri yakavakwa zvemunhurikidzwa. Yakareba kuenda mudenga. Pane vanhu varikufamba.

Tangi rinoshandiswa kuchengetera mvura yokudzima moto. Rine ruvara rwebhuru, rine tambo tsvuku uye rakanamirwa pamudhuri une zvindhinha zvitsvuku.

Vanhu vakawanda, vamwe vakagara vachitengesa. Vamwe varikufamba Varikutengesa, varikutengesa matamatisi matsvuku.

Nzvimbo ine sora rinowanza kumera rakatambarara pamusoro pemvura. Sora iri rinemashizha akasvibira nemamwe akaoma

Mugwgwa wetara. Parutivi pane misasa yokutengesera. Pane hembe dzekupfeka dzakaremberedzwa, dzimwe dzakawaridzwa pasaga.

Mukati meimba mune madziro aneruvara gwakachena. Mune mubhedha usina kuwaridzwa uye mune siringi ine ruvara ruchena.

Nzvimbo ine mabinhi esimbi ekurashira marara. Mabhinhi aya akaita kupfashukira nesvina yemapurasitiki makadhibhokisi uye pane ivhu rakatsvuka.

Pamumvuri wakasvibira wezimuti rine bazi rakarembera rine mashizha akasvibira pane vanhu vakamira vamwe vakagara uye vamwe varikutengesa.

Bazi remuti rine mashizha akawanda. Mamwe akasvibira, mamwe ane kumuromo kune ruvara gweyero uye achiratidza kuva anoda kuoma.

Panzvimbo ine zvitoro pane vakadzi vaviri varikufamba pamberi Pechitoro chine mukowa wakavhurika. mumwe mukadzi akapfeka shati chena uye tarauzi dema.

Panzvimbo ine motikari dzakawanda. Pane vanhu vakamira pamotikari ine ruvara rwebhuruu. Pane chingoro chemasimbi chakamira uye mugwagwa une mavhu akasvibira.

Zvitoro zvakavakakwa zvakaita muraini. Pamberi pezvitoro pane vanhu vakawanda. Vamwe vakamira vamwe vari kufamba uye pane marara.

Nzvimbo inoratidza kuva mubani ine ivhu rakasvibira. Pane tsangadzi yakasvibira imwe yakaoma, uye pane marara pamusoro pesora iri.

Mudhuri uneruvara rwakasvibira. Une gwapa jena rakanyorwa nezvitema. Unemafafitera akasvibira uye akavhurika. Parutivi pane motokari dema.

Shedhi yakavakwa nemasimbi ukapfurirwa nemarata. Kumberi kune mudhuri wakavakwa nezvidhinha zvitsvuku ukapfurirwa nedenga dzvuku.

Mudhuri wejurahoro unowanza kuvakwa wakakomberedza misha. Parutivi pane maruva akasvibira zvinoyevedza ane mashizha madiki.

Mvura yakawanda inoratidza kuva iri mudhamu. Mumvura murikuoneka mimvuri yemiti iri nechekumhiri.

Sora rakasvibira rine ruvara gwegirinhi. Riri paivhu rakasvibira. Sora iri rine mamwe mapazi akarembera.

Sora rinowanikwa parutivi pemvura rinonzi nhokwe rakasvibira nechemukati muri kuonekwa mubanana une mashizha akasvibira mamwe akaita yero.

Mugwagwa wetara, parutivi pemugwagwa pane motikari yakamira pasi pezimuti rine mashizha akasvibira, pane vanhu varikufamba vachiyambuka mugwagwa uyu

Panzvimbo ine zvitoro zvakawanda. Pane vanhu vakawanda varikufamba vachipesana. Pamberi pechimwe chitoro pane murume akamira akaisa maoko muhomwe.

Nzvimbo iri pakati pedhorobha, pane vanhu vakawanda vakamira pachiteshi nechekumberi kune midhuri yakawanda yakavakwa zvemunhurikidzwa.

Chitoro chine mukova wakavhurika. Mukati mechitoro murikuoneka ma dhiriki akagarana. Chitoro ichi chine uriri hwemataira.

Motikari dzakawanda dzirikufamba mumugwagwa wetara. Kurutivi kune mudhuri wakavakwa zvemunhurikidzwa uye vanhu variparutivi pemudhuri uyu.

Mapurasitiki maviri akafanana. Ane mupendero wegoridhe . Ane zvipepa pamusoro. Ane midzi yemishonga iri mukati mawo.

Pakati pedhorobha pane mugwagwa wetara. Mugwagwa uyu une motikari dzakawanda dzirikufamba. Pane midhuri yakavakwa yakareba yakaenda mudenga yakavakwa zvemunhurikidzwa.

Migwagwa miviri yetara. Parutivi pane miti mihombe ine maruva ane ruvara rwepepuro. Pasi pemuti pakagara munhu ane mwana kwoita mumwe munhu arikufamba.

Mhundare yekutambira bhora. Mune vanhu vakapfeka hembe dzokutambisa bhora. Mune sora rakasvibira, rakachekererwa zvakaenzana.

Mugwagwa wetara , pavutivi pano wonekwa dzimba chena dzakavakwa zvemhurikidzwa , ndine marata. Uye dzaka komberedzwa nehwaya .

Panzvimbo ine zvitoro zvakawanda. Zvitoro izvi zvakavakwa zvakaita muraini. Chimwe chitoro chinoratidza kuvachigayo, chine mukova wakashama, uye mukadzi akamira pamukova anerogwe jena.

Mabhanana akawanda akaibva. Ane ruwara rwe yero akaitwa dutu patafura anoratidza kuti arikutengeswa. Parutivi pane zvibhodhoro zviri kuonekwa.

Mumvuri wakaenda munzira ine ivhu jena. Mumvuri uyu unoratidza kuva wemuti nekuti pane maruva anoratidza kuti akawa mumuti uyu.

Bhazi hombe rine ruvara rweyero nerutsvuku kumashure. Rakamira parutivi pomugwagwa. Rine mafafitera akawanda akasvibira.

Mbudzi dzakamira dzakaita dutu. Dzine mazinyanga mahombe, dzine musoro nehuro tsvuku dzine mazheve akarembera. Dziri musango hombe rinesora rakasvibira.

Mugwagwa wetara parutivi pane miti yakawanda, pane mumvuri wemuti wakaenda mumugwagwa wetara. Pane sora rakaoma.

Nzvimbo yokutengesera pane vanhu vakawanda. Vamwe vakagara vamwe varikufamba. Pane hanyanisi pane maorenji zviri kutengeswa.

Nzvimbo iri pakati pedhorobha, pane motokari dzakawanda dzirikufamba mumugwagwa we tara. Pane midhuri yakavakwa zvemunhurikidzwa.

Makore arimudenga aneruvara rwuchena. Nechekure kurikoneka miti yakasvibira, uye kurikuonekwa masimbi ebhusita.

Maruva anemashizha akasvibira ari madiki. Ari paivhu rakasvibira uye rinoratidza kuti rinodiridzwa. Zviri parutivi pemudhuri wakavakwa nezvidhina zvihombe.

Panzvimbo inogadzirwa mavhiri, pane matayira matema akaunganidzwa akaita dutu . Uye pane musasa wapfirirwa nemarata.

Motikari mbiri dzakamira parutivi neparutivi imwe ine ruvara ruchena imwe yakasvibira. Parutivi pane mumvuri unoratidza kuva weimba.

Kudya kwakanaka kurimundiro tema. Mune nyama yemombe inemuto wakasvibira. Mune mbatatisi uye pamuromo penyama pakaiswa mashizha anoita kuti kudya kuyevedze.

Mbizi ina dziri pakati pesango. Nhatu dzakamira dzakaisa musoro pamwe chete. Nzvimbo iyi ine sora hombe rakaoma nemiti iri nechekure.

Mvura yakawanda inoratidza kuva mudhamhu. Kumahombe kombe kwemvura iyi kune ivhu rinonzi nhope. Nechekumhiri kune miti yakasvibira.

Nzvimbo inoratidza kuva pakati pesango, musango umu mune muti une mashizha akasvibira, pasi pemuti uyu pane mashizha akaoma uye ivhu rakasvibira.

Panzvimbo yekutengesera iri parutivi mudhuri wejurahoro. Pane vanhu vakagara vakawaridza hembe dzokutengesa dzavakaisa pamapurasitiki matema.

Shumba mbiri hadzi nehono zviri parutivi pemvura yakawanda imwe yakarara imwe yakamira uye pane sora refu rakasvibira.

Imba hombe yakapurasitiwa yakapfurirwa nemarata uye ine mafafitera mahombe. Ine mukowa wakashama. Pachivanze pakachena.

Shanga refu dzakasvibira dziriparutivi pomugwagwa. Uye pane rumwe rutivi pane mashanga echibage akaoma.

Nzvimbo inoratidza kuva mudhorobha. Pane dzimba dzakavakwa zvemunhurikidzwa, dzakareba, dzakaenda mudenga. Pane mugwagwa wemotokari uye pane munhu arikufamba achiyambuka mugwagwa uyu.

Panzvimbo inosangana migwagwa miviri pane motikari iri kuooneka chena. Parutivi pane miti mirefu yakasvibira .

Mugwagwa wetara. Parutivi pane imba hombe ine denga dema. Yakakomberedzwa neruzhowa rwejuraho rune zvitinha zvitsvuku uye masimbi pamusoro.

Panzvimbo inotengeswa zvivezwa. Pane matafura okugadzikira zvivhitivhiti. Matafura aya ane ruvara rutema.

Motokari hombe dzerudzi rwemagonyeti. Dzine ruvara rutsvuku. Pamberi pemotokari idzi pakamira varume vatatu.

Ivhu rakasvibira rinoratidza kuti ratimbiwa. Pamusoro paro panesora rakaoma. Parutivi pane sora rinowanza kumera padivi pemvura. Sora iri rakasvibira.

Mukadzi akapfeka hembe dzekutambisa bhora dzine ruvara rwegirini. Hembe iyi ine mureza weZimbabwe pachipfuwa.

Tafura ine zvinhu zvakawanda. Ine ruvara rwakasvibira. Pane magirazi ekumwisa mvura. Pane chigaba chesimbi chedhiringi. Pane ndiro ine kudya uye chipunu.

Nzvimbo ine masora akasiyana siyana. Pane mamwe masora anowanza kumera parutivi pemvura anonzi nhokwe, masora ose aya akasvibira.

Chitoro chihombe chakavakwa zveminhurikidzwa. Pamberi pane vanhu vakawanda. Pane mukadzi akagara pamugomo mutsvuku.

Ruva rine mashizha akasvibira. Riri paivhu rakasangana nerubwe. Ruva iri rakadzvarwa pakona yemudhuri une zvidhinha zvisina kupurasitiwa.

Maruva akachekererwa zvakanaka. Ari parutivi pemugwagwa wetara une motikari chena iri kufamba uye pane mudhuri wakavakwa nezvidhina zvakasvibira.

Shiri yakamhara pasi pamberi payo pane bazi remhuhwa. Shiri iyi yakaruma tsanga resanifurawa. Shiri iyi ine makumbo matete.

Zimuti zihombe rine mashizha akasvibira, riri pane nzvimbo ine zvimiti zvidiki uye matombo akazara pese-pese.

Imba hombe yakavakwa nezvidhinha zvitsvuku. Imba iyi ine mafafitera mahombe. Imba yakapfurirwa nehuswa , pachivanze pane sora.

Masofa mahombe, mamwe ane ruvara rwebhuruu mamwe ane ruvara rwakasvibira. Pamasofa aya pane mitsago.

Ruva rine mashizha egirinhi ane ruvara rwakaita yero. Rakadyarwa mugaba rikaiswa parutivi pemudhuri une ruvara ruchena.

Panzvimbo inogochwa chibage. Pane mukomana ane kepusi tsvuku arikutengesa chibage kuvarume vatatu. Pavarume ava pane mumwe ane kepusi yebhuruu.

Motikari ine ruvara rutema nemafafitera akasvibira ine chikwangwani cheyero chakanyorwa nezvitema uye iri pasora rakaoma rimwe rakasvibira.

Panzvimbo yekutengesera, pane hembe dzekupfeka dzakawaridzwa patende rine ruvara rwebhuruu. Pane mukomana akapfeka zvitema arikufamba achipfuura pahembe dzakawaridzwa

Mugwagwa wetara unoratidza kuti uri kufamba uchibva mudhorobha. Mugwagwa umu mune motikari dziri kufamba. Parutivi pane vanhu vakawanda vari kufamba.

Nzvimbo inoratidza kuti pakati pedhorobha. Pane midhuri yakavakwa zvemunhurikidzwa yakareba kuenda mudenga. Pane mugwagwa wetara unemotikari irikufamba.

Panzvimbo iri mukati medhorobha. Pane vakadzi vaviri varikufamba vachipesana vari mujinga memudhuri une mafitera mahombe uye wakapfurirwa nemarata.

Patafura pane ruvara rwakasvibira. Pakagadzigwa bepa rinoshandiswa navanhu kuenda kuchimbudzi uye pane bhiro ine ruvara ruchena.

Parutivi pemugwagwa pane zvinhu zvekuvakisa. Pane masagi akaitiwa mutsetse uye pane ivhu rekuvakisa. Pane jecha uye nerubwe rwakaunganidzwa.

Panzvimbo ine dzimba dzakawanda, parikuonekwa imba ine ruvara rwepingi yakapfurirwa nedenga remarata ine mafafitera akawanda.

Zvokudya zvinotaridza kuti zviri mundiro. Pane mupunga muchena une madomasi akachekwa asina kubikwa, pane mbatatisi dzine muto wakasvibira.

Vanhu vakagara pamusasa wakagadzirwa nematanda ukapfurirwa nepurasitiki. Pamberi pane imba yakapfurirwa nemarata. Kuri kuonekwawo matombo mahombe akagarana.

Ndiro ine ruvara rwebhuruu mukati mendiro mune mupunga muchena pamusoro pemupunga pane mbatatisi dzakabikwa dzakachekwa chekwa kuita zvidiki.

Panzvimbo inotengeswa zvivezwa . Pane matafura akawanda. Imwe tafura ine zvekugara zvine ruvara ruchena uye iyo ndeyesirivha.

Munhandare yekutambira bhora. Mune sora rakasvibira rakachekererwa zvakaenzana. Mune mukadzi ane vhudzi rakarembera akasimudza mureza.

Nzvimbo ine sora rakaoma . Ine ivhu rakachenuruka. Nechekumberi kuri kuoneka munda wechibage chakasvibira.

Sora rakasvibira pane shanga dzinowanza kumera mujinga merwizi mukati mesora mune zvibhodoro zvepurastiki zvakaitwa dutu.

Vakomana vaviri vari kumhanya mumwe akapfeka kabudura ine ruvara rweyero nehembe ineruvara rutsvuku.

Imba hombe yakapurasitiwa. Yakapfurirwa nemarata. Ine mafafitera madiki. Uye ine mukova wakavhariwa nechivanze chakachena.

Nzvimbo iri pakati pedhorobha. Pane mugwagwa wetara une mitaro muchena pakati. Pane munhu ari kufamba achidambura mugwagwa.

Pombi yemvura yakavhurika ine mvura iri kubuda ichipinda mubhageti rine ruvara gwegirinhi uye pachivanze pakatsvairwa zvakanaka.

Mugwagwa wetara une motikari dzakawanda dziri kufamba. Parutivi pane zimuti zihombe rine mapazi akawanda. Rine mashizha akasvibira.

Bhasikiti rine mitaro mitsvuku rakagara pachityaro chemudhudhudhu uri parutivi pemudhuri une ruvara ruchena.

Panzvimbo ine miti yakawanda ine mashizha akasvibira. Nechekumberi kune mudhuri une zvidhina zvitsvuku uye une denga dzvuku nemafafitera mahombe.

Mvura yakachena inoratidza kuvamurwizi. Pamusoro pemvura parikuonekwa nyungurudugwi dziri kufamba uye pane sora rinemashizha akasvibira.

Zvokudya zviri mundiro chena yebhonzo pane mufushwa wakasangana nenyama zvakabikwa zvakanaka uye pane mabhanana ane ruvara rweyero.

Motikari hombe yerudzi rwegonyeti, ine musoro une ruvara rutsvuku uye ine mavhiri akawanda. Pamusoro payo pane tambo dzakawanda dzemagetsi.

Panzvimbo inowanikwa zvivezwa zvakasiyana-siyana. Pane sofa hombe rineruvara rwakachenuruka, runezvidomwe zvidomwe zvakasvibirira.

Hukwana dzakarara pamasora. Hukwana idzi ndedze huku dzechirungu uye dzine chikafu chadzo mukati imomo.

Rozari rinoshandiswa nevanhu vekereke yeRoma ine muchinjikwa waJesu akaroverwa pamuchinjikwa. Nechekumberi kunoonekwa matanda akasinikirwa.

Nzvimbo inoratidzika kuti pakati pedhorobha. Pane murume akabereka bhegi rine ruvara rwebhuruu. Akapfeka hembe ine ruvara rwebhuruu netarauzi dema.

Maruva ane mashizha akasvibira. Akachekererwa zvakaenzana. Akatevedza nzira inonanga pachivakwa chineruvara ruchena.

Mukati meimba munoratidza kuva mukamuri rokutandarira. Mune madziro ane ruvara rwekirimu. Mune masofa akasvibira uye mune tafura.

Nzvimbo yekurasira marara. Parikuwonekwa mabhodhoro akatsemuka, mapurasitiki, zvigubhu uye marata akatsemuka. Parikuwonekwawo sora rakaoma.

Nzvimbo inoratidza kuti iri musango. Pane miti ine mashizha akasvibira nemamwe akaoma uye pane mamwe akasvibira akaworera kuita murakwani.

Hunde yemuti inemhanda nechekumusoro. Muti uyu wakaisa mumvuri wawo munzira ineivhu jena. Parikuonekwa tambo yemagetsi.

Munhandare yekutambira bhora, mune uswa hwakasvibira uye hwakachekererwa zvakanaka. mune murume akarukwa musoro uye akasimudza mureza.

Shumba mbiri dzinoratidza kuva mai nemwana. Dzakarara musango, rine sora rakaoma. Dzine nzeve dzakamira zvakafanana.

Chigaro chinoratidza kuva chitsva. Chakaputirwa nepurasitiki chine pokugara nemutsago mutema uye chine makumbo esimbi.

Ivhu jena rekuvakisa rakakomberedzwa nezvidhina. Parutivi pane tangi rine ruvara rwegirini rakafukidzwa nebazi remuti rine mashizha akasvibira.

Mumugwagwa uri parutivi penzvimbo yekutengesera, pane mukomana arikufamba akabata matangi maviri ane ruvara rwebhuruu

Nzvimbo ine mibhanana mirefu ine mashizha akareba uye huswa hwakaoma hwakadzurwa nerimwe sora rakasvibira

Muti muhombe urimusango unemashizha akasvibirira , pasi pemuti uyu pane mashizha akawanda akawoma uye ivhu rakasvibirira

Panzvimbo iri pakati pedhorobha pane mudhuri wakavakwa zvemunhurikidzwa. Mudhuri uyu une mafafitera akawanda mamwe akavhurika.

Panzvimbo inobikwa sadza rokutengesa, pane vanhu vakawanda. Pane ngoma imwe yakagadzikwa, dzimwe dzakaradzikwa.

Mudhuri wakavakwa zvemunhurikidzwa, wakareba kuenda mudenga. Mudhuri uyu une zvidhina zvitsvuku. Pamberi pane motikari dzakawanda dziri kufamba mumugwagwa.

Mugwagwa wetara. Mumugwagwa umu mune munhu arikuoneka achifamba. Parutivi pemugwagwa pane muti muhombe unema pazi akawanda uye une mashizha akasvibira

Hari dzakawanda dzinoratidza kuti dzirikutengeswa. Dzine mivharo uye dzakagara pamusoro pembaura dzakaumbwa nevhu.

Munhandare yekutambira bhora mune vakadzi varikutamba bhora. Vamwe vakapfeka hazu dzine ruvara rwebhuruu vamwe vakapfeka zveyero.

Musango mune miti yakawanda isina mashizha ine mapazi akapfekana pfekana. Mune ivhu rakasvibira uye mashizha akaoma.

Ndiro inenyama yakabikwa zvakaisvonaka ine muto wakasvibira uye mashizha anoita kuti chikafu chiratidzike munembatatisi uye makarotsi.

Mudhuri wakavakwa nezvidhinha zvakanaka muzasi. Nechekumusoro kwemudhuri uyu kune bepa rine ruvara rweyero rakanyorwa nezvitsvuku.

Munhandare yekutambira mutambo wenhabvu. Munesora rakasvibira uye rakachekererwa zvakanaka. Mune vanhu varikutamba bhora, vane hembe dzekutambisa bhora.

Gwenzi rine mashizha madiki ane ruvara rwegirini akasvibira. Rakatumbuka maruva matsvuku uye riri panzvimbo ine ivhu jena.

Murume arikufamba achipfuura ne pagedhi rinopinda panzvimbo inoratidza kuva mahofisi. Panzvimbo iyi pane motokari dzakawanda dzakamira.

Imba yakavakwa zvomunhurikidzwa. Yakapfurirwa nemarata matsvuku. Kumberi kwayo kune nhandare ine sora rakasvibira uye rakachekererwa zvakakanaka.

Nyama yemombe yakabikwa zvakanaka. Pane hanyanisi dzakachekererwa dzine ruvara rwegirini dzinoratidza kuti dzabikwa pamwe nenyama iyi

Nzvimbo ino ratidza kuva muhovisi. Pane ngombuyuta dziri pamusoro petafura. Pane bhege dema , pane bepa rino shandiswa kuchimbuzi riri pamusoro petafura.

Imba hombe yakavakwa nezvidhinha zvitsvuku zvisina kupurasitiwa. Yakapfurirwa nedenga dzvuku. Parutivi pane zimuti zihombe rine mashizha pasi.

Munzvimbo iri pakati pe dhorobha. Pane vanhu varikufamba vachipesana, varipamberi pezvitoro. Parutivi pane motikari yakamira.

Chigaro chakagadzirwa zvakanaka. Chine pokutsamhira, chine mitaro mitaro , chine makumbo akagadzirwa nematanda.

Panzvimbo yekutengesera masimbi pane motikari dzakashakara dzisina mavhiri. Pane vanhu vakamira pane mudzimai ane siketi tsvuku akaisa bheki dema muhuro.

Nzvimbo inoratidza kuva parutivi perukova. Kunoonekwa shanga dzakasvibira uye parutivi panorasirwa marara. Pane mapurasitiki uye mapepa nezvigumbu.

Panzvimbo inocherwa mvura, pane vanhu vakagara pamumvuri, vakagara pamigomo umwe muchena umwe ndeweyero. Parutivi pavo pane ngoro ine mavhiri matema.

Mudhuri une ruvara rwe kirimu wakakomberedza dzimba dzine ruvara rwebhuruu dzakapfurirwa nemarata. Parutivi pane sora rakaoma.

Vanhu vakawanda vakagara varume nevakadzi. Vakagara vakazembera mudhuri une zvidhinha zvitsvuku une mafafitera akashama.

Nzvimbo iripakati pesango. Pane sora rakatumbuka vana vane ruvara rweyero, uye parutivi pane mamwe masora akaoma